Daa dibu shee m-bɔŋɔ paɣaba ni dabba ku nyɛla ban be din ni ka dabba ŋɔ yino ye zaɣ' dozim ka sɔ zaɣ' sabinli ka paɣaba ŋɔ gba yino ye liiga sabinli ka sɔ zaɣ' tankpaɣu ka binwɔla ni bindira ni roba nima nyɛ din be pie' bihi ni ka bɛ daari chana.

Palli zuɣu m-bɔŋɔ ka salo nyɛ ban be din ni ka so to ambirɛla ka ambirɛla maa ŋmaai niŋ zaɣ' ʒee ni zaɣ' garisagarisa ka dabba maa puuni so pili zipil' piɛlli

suɣibu shɛɛ n bɔŋɔ ka paɣ' ba ni daba pali do maa puuni paɣ' yino nyɛla ŋɔ dabi kuriƒɔtɛ ŋɔ gbani ka zaŋ tahipɔŋ pa kabɛn wala bɛ di puuni ko nyɛ ŋɔ yɛ nɛɛpiɛla zaɣ' walinli ka gbabi buŋɔ din nyɛ zaɣ' tankpagu n Dani di gbani

paɣaba ni dabba n laɣim kpɛ bi laɣimi ka yuusi bi kaya ni taɣada niɛma bia gba nyɛla ŋun zaya ka wuɣi o gbali paɣaba maa puuni yino nyɛla ŋun ʒi kpahigi zuɣu ka gbubi o gbali dabbaŋɔ so nyɛla ŋun ʒi daɣu zuɣu ka zaŋ o nuhi ga taba bi nyaangi nyɛla du kpula kpula zaya ka nyɛ mori.

yari puuni n bɔŋɔ ka niriba ʒɛya so gba nyɛla ŋɔ gbabi kuri waɣilinli zaya ka lori ʒɛ bi nyɛŋa lori maa nyɛla zaɣ' piɛli ka di naba gbai nyɛ zaɣ' sabila ka bɛn bɛ shɛli maa nyɛ zaɣ' vakahili

pali zuɣ' n bɔŋɔ linjima nim nyɛla ban nyɛ niribaata ʒɛ dini ka lori bɛni lori maa nyɛla zaɣ' piɛli ka boi zaɣ' dozim ka zaɣ' garisigarisi bɛ dini ka linjima nim ŋɔ so yɛ zaɣ' sabinli ka yɛ zaɣ' garisigarisi pa di zuɣ'

Kaaba gilibu shee n bɔŋo niriba nyɛla bin bɛ di puuni ka shɛba yɛ niɛn piɛla piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka so to ambirala ka di nyɛ zaɣa vakahili ka jiranbiisa nyɛ din bɛ bi tooni.

palli zuɣu n boŋɔ ka saa nyɛ ŋun niŋ ka barina tum dimaani ka bi vari barinim ŋɔ niŋdi loori loɣu maa ni ka loori nim ŋɔ shaŋa pela lai n zaya dibaa ata ka shɛli ʒi too ni na ka shɛli ʒɛ di luɣili ka loori nim ŋɔ nyɛ din nyɛ zaɣa piɛla

Palli yaɣali n bɔŋo paɣaba ni bihi ni ninkura ni dabba ku zooyi din ni bi nyaanga bi ʒɛla gooni gbuni ka gooni maa niŋ zaɣa sabinli ka bin bɛ shɛli maa tingbani nyɛ zaɣa tankpaɣu.

Kuligi ni n bɔŋɔ ka tihi nyɛ dini pali kuligi namgbani kpaŋa ka woliga bɛ dinni ka sankpaliŋ nyɛ bini bɛ dinni ka kparibuhi bɛni sankpaliŋ ŋɔ nyɛla ŋuni kuli tɛɛgi o yiŋgoli barrr mbɛ ni sunsuni.

do n bɔŋɔ ka salo nyɛ bɛn zoyi dini paɣ' ba ni da ba paɣ' maa yɛla liga piɛli zaɣ waɣilinli ka da ba maa yɛ liga piɛla zaɣiwalinli ka be nyɛŋa ka kurigu saa ka kurosi ka di kpɛni bɛni ka di kpɛni maa ka ƒɔlawasi zan baɣili

Ashibiti ni nbɔŋɔ paɣaba nyɛla bini gbubi bibihi n zaya ka doo nyɛ ŋuni ye liiga piɛlli n za bi yɛanga paɣaba maa so yela liiga ʒɛɛ ka zaŋ zaɣi sabinli ka di niŋ zaɣi piɛla piɛla n niŋ o shɛɛ ni ka bi tooni tɛɛbuli zaya ka gbaŋ bihi nyɛ dini paya ka gbaŋ hihi maa nyɛ zaɣi dozim.

Sole ka salo doli chɛni ŋɔ paɣaba ni dabbi ni bihi yɛla bani bɛ dini so vorila baaji sabinli ka nyɛɣi baaji sabinli ka so zaŋ bini piɛlli pa o zuɣu ni ka yɛɣi baaji sabinli ka bia bɛ yɛanga ka ye liiga sabinli ka piri namda piɛli.